Faashiniin wanta haaraa guyya guyyaan jireenya keenya keessatti nu mudatudha. Isaanis maashinii uffataa, maashinii nyaataa fi kan kana fakkaatanidha. Ati faashinii ni hordoftaa?

Biqitoonni waantota uumamaan dachee kanarratti biqilanidha. Biqiltoonni kunis gosoota garaa garaa hedduutu jira. Fakkeenyaaf kanneen akka baargamoo, qilxuu, waddeessaa fi kanneen kana fakkaatanidha. Biqiltuun baargamoo faayidaan isaa maali?

Ogummaan; dandeetti namni tokko karaa barumsas ta'e, uumamaan argachuu danda'udha. Aadaan ammoo haala itti bulmaata nama tokkotti. Ogummaawwan gosa garagaraatu jira. Kannee keessa murasa tarreesu dandeessa?

Rifeensii kan uumamaan qaama keenyarratti biqiludha. Rifeensis bakka garaa garaatti biqila. Isaanis kanneen akka buqqee mataarratti, bobaa jalaa fi kan kana fakkaatanidha. Faayidaan rifeensaa maalii?

Manneen dhugaatii bakka itti dhugaatiiwwan gara garaa argamudha. Manneen nyaataa ammoo bakka itti nyaatni argamuu fi namoonni nyaata fayyadamuuf deemanidha. Manneen dhugaatii fi manneen nyaataa naannoo keessanitti argamana muraasa tarreessuu nibdandeessuu?

Hawaasa jechuun namoota hariiroo dhiigaa osoo hin qabaatiin naannoo tokko yookaan bakka tokko waliin jiraatanidha. Maatiin ammoo namoota hariiroo dhiigaa qabaatanii naannoo tokko yookiin mana tokko keessa waliin jiraatanidha. Hariiroon hawaasaa fi maatii maalii?

Geejjibni sochii bakka tokkoo gara biraatti akka sochoonuuf nu tajaajilanidha. Konkolaataawwan ammoo gosa geejjibaa lafa irraati. Konkolaataawwanis gosa hedduutu jiru. Isaanis eenyu fa'i?

Giddu galli bashannanaa bakka itti namni dhuunfaanis ta'e maatiin bashannanuuf deemudha. Biyyi keenyis giddugala bashannanaa hedduu qabdi. Muraasi isaaniis eenyu fa'i?

Manneen dhugaatii bakka itti dhugaatiin garaa garaa itti argamudha. Manneen nyaataa ammoo bakka itti nyaatni argamu ta'ee, namoonni nyaata fayyadamuu deemanidha. Manneen dhugaatii fi manneen nyaataa naannoo keetti argaman muraasa tarreessuu dandeessaa?

Oduun karaa ittiin odeeffannoo garaa garaa nu qaqqabudha. Oduunis haala hedduun daddarbuu yokaan nu qaqqabuu danda'a. Karaan ittiin oduun daddarban muraasa tarreessuu dandeessaa?

Hoggantooti beekamoo haala hogganaa kan biyyi muudee fi uummanni dha. Isaanis kanneen akka Jawwar Mohammad, kanneen akka Abiyyii fi Lammaa Magarsaa fa'aadha. Isin immoo hoggantoota Ani hin caqafne keessaa kan beektan naaf caqasaa.

Meeshaalee midhaginaa meeshalee bareedinaaf yookaan midhaginaaf itti faayadamnudha. Isaanis hedduutu jiraa. Isaan keessa muurasni Meetii, Amartii, Qubelaa fi kannen kana faakkatani. Faayidaan qubelaa maali, eessattis kewwatama?

Barumsi wantoota haaraa guyya guyyaan nu mudatanidha. Barumsas karaa lamaan argachuun ni danda'ama. Innis barumsa idillee fi barumsa al-idillee. Barumsa idilee yeroo jennu maal jechuu keenyaa?

Qorichi aadaa yookiis abbootii fi haadholiin keenya biqiltoota fayyadamuun wal'aansaaf kan itti gargaaramaa jiranidha. Isinis biqiltoota kana fayyadamuun qoricha aadaa hojjetaman tarreeessuu dandeessuu?

Hoggantootni beekamoon kan uummatni fi biyyi waliigalee muudedha. Biyyi keenyas hoggantoota hedduu qabdi. Isaan keessaa muraasni kanneen akka Dookter Abiyi, Obbo Shimallis Abdiisaa fi kanneen kana fakkaatanidha. Gaheen hoggantoota kanaa maalii?

Arkiteekchariin saayinsii ijaarsaa bifa fakkiin waraqaa irra kaa'uudha. Ijaarsi ammoo fakkii arkiteekchariin bifa fakkiin waraqaa irra kaa'e achirratti argamudha. Hariiroon arkiteekcharii fi ijaarsaa maali?

Qonni lafee dugdaa biyyaa keenyaa Itoophiyaati. Kanas kan jedhameef sababa persantiin saddetamaa ol qonna irratti hundaa'uuf. Atis gosa qonnaa akkamiin beektaa?

Faayi meeshaa miidhaginaati. Faayis gosa garaa garaatu jira. Isaan keessaas kanneen akka amartii, lootii fi qubeellaadha. Amartiin eessatti keewwatamaa?

Faashinii jechuun waantota haaraa addunyaa kanarratti guyyaa guyyaan nu mudatanidha. Faashiniinis gosa garaa garaatu jira. Isaanis faashinii uffataa, faashinii nyaataa fi kanneen kana fakkaatanidha. Isin faashinii ni hordoftuu?

Geejjibni sochii bakka tokkoo gara biraatti akka taasisnuuf waantota nu gargaarudha. Konkolaataan ammoo gosa geejjiba lafarraati. Konkolaataanis gosoota garaa garaatu jiru. Isaan keessaa muraasa dubbachuu dandeessaa?

Mana jechuun ijaarsadha. Mana jireenyaa jechuun immoo gosa ijaarsaa yookaan gosa manaa ta'ee kan namni keessa jiraatudha. Manaa fi mana jireenyaa ijaaruuf meeshaan nuti gargaaramnu maal fa'i?

Muuziqaan karaa ittiin namni tokko miirasaa ibsachuuf itti gargaaramudha. Miirasaa ibsachuufis meeshaalee muuziqaa garaa garaa fayyadama. Gadda ibsuuf meeshaa muuziqaa kamiin gargaaramnaa?

Mana. Manni ijaarsaa yeennaa ta'u manni jireenya immoo gosaa ijaarsa yookaan gisaa manaa ta'e kan namni keessaa jiraatuudha. Manaa fi mana jireenyaa ijaaruuf meeshalee akkami gargaraamna?

Geejjiba jechuun sochii bakka tokkoo gara biraatti ta'udha. Turizimiin immoo industirii daawwannaati. Immigigireeshiniin sochii biyya keessaa gara alaatti yookiin alaa gara keessaatti taassifamudha. Sochii biyya keessaa gara alaa taassifame beektaa?

Kuduraawwan biqiltoota hiddi isaanii nyaatamuudha. Muduraan immoo biqiltoota fireen isaanii nyaatamudha. Kuduraalee fi muduraalee eenyu fa'aa beektaa? Isaan keessaas muraasa tarreessi

Giddu galli bashannanaa bakka itti namni dhuunfaanis ta'ee; maatiin bashannanuuf yookiin bo'aaruuf deemuu dha. Biyyi keenyaas giddu gala bashannanaa hedduu qabdi. Isaan keessaas muraasni eenyuu fa'ii, eessatti immoo argamu?

Kopheewwan gosa uffannaa keessaa tokko ta'anii kan lukatti kaawwatamanidha. Kopheenis wantoota garaa garaa irraa hojjetamuu danda'u. Kophee hojjechuuf wantoota nama gargaaran muraasa tarreessuu dandeessaa?

Faaya jechuun meeshaa miidhaginaati. Isaanis miidhaginaa fi bareeduuf nu gargaaru. Fakkeenyaaf kanneen akka lootii, qubeelaa, amartii fi kanneen kana fakkaatan. Faayidaan qubeelaa maali?

Faaya jechuun meeshaa miidhaginaati. Faayi gosa gara garaatu jira. Faayonni kanneen akka looting, amartii fi qubeelaati. Faayi kun maalirraa hojjetamu?

Hooggantoonni beekkamoon kan biyyii fi uummanni waligalteedhan muudedha. Fakkeenyaaf Doktor Abiy Ahmed, Obbo Shimallis Abdiisa fi Obbo Mallas Zeenaawwii. Gaheen hooggantoota kana maalidha?

Biqiltoota jechuun wantoota dachee irratti uumamaan biqilanidha. Biqiltoonnis gosa garaa garaatu jiru. Isaan keessaas kanneen akka: baargamoo, waddeessa, qilxuu fi kanneen kana fakkaatanidha. Faayidaan biqiltuu baargamoo maali?

Rifeensii kan uumaman qaamaa keenyaa irratti biqilanii dha. Rifeensis bakka garaa garaatti biqila. Fakkeenyaaf kanneen akka buqqee mataa irraa, bobaa jalaa fi kanneen kana fakkaatan. Rifeensi faayidaan isaa maal?

Meeshaaleen manaa meeshaalee manatti argamani dha. Kanneen keessaas Kanneen akka eelee, tuubboo fi kan kana fakkaatanii dha. Faayidaaleen meeshaalee manaa kun maali? Maalirraas hojjetamu?

Muuziqaan namni tokko miirasaa ibsachuuf kan itti fayyadamudha. Miirasaa kana ibsachuufis meeshaalee muuziqaa garaagaraa fayyadama. Isaanis kanneen akka kiraara, ulullee fi kanneen kana fakkaatan miira gaddaa ibsachuuf meeshaaleen muuziqaa kan gargaaranidha.

Dhugaatiiwwan dhangala'aa ta'anii wantoota garaagaraa irraa kan hojjetamani dha. Dhugaatiiwwanis bakka lamatti qoodamu. Isaanis, dhugaatiiwwan lallaafaa fi dhugaatiiwwan alkoolii ti. Dhugaatiiwwan lallaafaa dhugdee beektaa?

Ispoortiin sosochii qaamaati. Isaanis kanneen akka utaalchoo, fiigichaa fi kan kana fakkaatanidha. Isin immoo faayidaa Ispoortii ta'an natti himaa.

Hawaasa jechuun namoonni hariiroo dhiigaa osoo waliin hin qabaatiin bakka tokko yookaan naannoo tokko waliin jiraatanidha. Maatiin ammoo hariiroo dhiigaa qabaatanii bakka tokko yookaan mana tokko waliin jiraatanidha. Hariiroon hawaasaa fi maatii maalii?

Bineensonni manaa bineensota namatti madaquun jiraatani dha. Bineensonni alaa ammoo bineensota namarraa maquun bosona keessa jiraatani dha. Isinis bineensota manaa fi bineensota alaa beektan tarreessaa!

Hawaasa jechuun namootni hariiroo dhiigaa osoo hin qabaatiin bakka tokko yookiin naannoo tokko waliin jiraatanidha. Maatiin ammoo namoonni hariiroo dhiigaa qaban bakka tokko yookaan naannoo tokko keessa waliin jiraatanidha. Hariiroon maatii fi hawaasa gidduu jiru maalii?

Biqiltootni kanneen uumamaan dacheerratti biqilanidha. Isaanis: kanneen akka baargamoo, waaddeessa tokkodha. Isiin immoo faayidaa biqiloota kana natti himaa?

Meeshaaleen manaa meeshaa mana keessatti wanta garaagaraaf itti fayyadamnuu dha. Isaanis kanneen akka huubboo, eelee fi kan kana fakkaatani dha. Meeshaaleen waajjiraa ammoo meeshaa bakka hojiitti itti fayyadamnuu dha. Isin immoo meeshaalee waajjiraa kana naaf tarreessaa!